Aanafaalama oha ya longitha omikalo dhi ili nodhi ili dhoku tekela iimeno yawo, omikalo dhika omwa kwatelwa, omukalo ngoka gokutha oshilambo pooha dhiimeno ee ta mu tulwa omeya.

Onduli; Onduli oshinamwenyo shimwe shoka ha shi adhika mokuti. Oshinamwenyo shika oha shi nana aatalelipo kuza kiilongo niilongo.

Oondjuhwa odho iinamwenyo mbyoka hayi munwa kaantu moNamibia. Aantu ohaye dhi munu nelalakano opo yi imonene mo iiyemo okuziilila mokudhi landitha dhina omwenyo nenge dha telekwa nenge oku landitha omayi gadho.

Etosha olyo limwe lyomomahala ngoka haga hili uunene aatalelipo moshilongo shaNamibia. Ehala ndika omu na iinamwenyo yi ili noyi ili mbyoka hayi hili aatalelipo.

Aantu oyendji oyena iikunino oyindji moNamibia ohaya longitha omashina gi ili nogi ili miikunino yawo moka mwakwatelwa omashina gokutula iimeno omiti nosho tuu.

MoNamibia omuna oshikunino oshinene shoka hashi ithanwa Etunda. Moshikunini muka oha mu kunwa iimeno yiili noyiili. Miimeno muka omwakwatelwa omapungu.

Oondjuhwa oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo ogendji moshilongo shaNamibia, elalakano enene lyoku tekula oondjuhwa okulya shaashi odhi na opoloteyina oyindji momayi gadho.

Aantu oyendji muuyuni ohaya kunu iilikolomwa yawo miikunino. Iilikolomwa mbika ohaya ka landitha opo yi imonene mo iiyemo ya vule oku ikwatha mpaka naampeyaka.

Ondjamba Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka iinene hayi hili ataalelipo unene okuza kiilongo yi ili noyi ili. Aatalelipo mbaka ohaya futu opo ya vule okutala iinamwenyo mbika.

Oondjamba Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shomii namwenyo mbyoka iinene MoNamibia. Iinamwenyo mbika oha yi nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo, yeye ya tale nkene oondjamba dhili. Ohaya futu nduno opo ya pitikilwe.

Aantu oyendji ohaya munu iinamwenyo yi ili noyi ili opo yi imonenemo Iisimpo .iinamwenyo ongaashi oombaka. Ohadhi vulu okulandithwapo dhina omwenyo nenge omayi gadho haga landithwapo.

Aagundjuka moshilongo sha Namibia oyakuthako oongaku, oyamono kutya okukala pevi kunashi toningi kashinashi tashikwatha ,oyatokola opo yatote iikunino yawo yiimonenemo iiyemo mokulanditha iilikolomwa.

MoNamibia omuna ehala moka muna omeya haga fuluka ohali ithanwa Ruacana Waterfalls. Ehala ndika ohali hili unene aatalelipo taya zi kondje yiilongo.

Mefuta omuna oohi dhomaludhi giili no giili, opuna oohi dhimwe oonene po opuna uuhi mboka uushona shona.

Mefuta omuna oohi dhomaludhi nomaludhi, oohi ndhika ohadhi landithwa opo dhi ete iiyemo moshilongo. Iiyemo mbyoka ohayi kwathele aakwashigwana moompumbwe dhi ili nodhi ili.

Aantu oyendji ohaya munu iimeno, uumeno mboka uushona shona manga ne inawu tulwa moshikunino ohawu tulwa metala lilipo lyikalekelwa opo kuyandwe uumeno mboka wusepo komutenya manga inawu kunwa.

Oohi Aantu oyendji moNamibia ohaya munu oohi. Ohaye dhi landitha wo opo ya mone mo iiyemo yawo, opo ya vule okufuta oosikola nenge okulanda iinima yawo mbyoka ya pumbwa ngaashi iinima yawo yomegumbo.

MoNamibia omuna omahala ogendji ngoka haga nana aatalelipo moshilongo. Aatalelipo oha yeya etaya tala omahala ngaka yo taya futu nduno iimaliwa.